Make we talk about how to handle burns. Like, if you, if you burn for body. If pesin get burn, dis na wetin you go do. Number one make you remove am from fire. If fire still dey, make sure sey you carry de pesin comot from de fire or hot tin wey burn am. Number two, make you cool de burn. Put de burnt place for cold for cold running water for like ten to twenty minutes. If water no dey use wet clean clothes, no use ice, e fit spoil de skin more. Tri, no burst de blister. If blister don show, leave am make e heal by itself. Cover de place, use clean or dry clothes or non-stick bandage cover de burn. No use cotton wool. Five, give pain medicine. If de pesin dey feel pain, e fit take paracetamol or ibuprofen. Six, make e go hospital if de burn big, e bad well well, e dey, e dey for face, for hand, for e foot, for e private part or for de pesin or if de pesin na pikin or old pesin make dem go hospital sharp sharp.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

i won talk about homonal inbalance homonal imbalance na wen di homones wen dey inside pesin bodi no balance well e fit mean sey some omones too much or e no reach e dey cause di homonal imbalance. if pesin get di homonal imbalance in fit e fit cause wahala for di pesin like in go dey get irregular mnstratin like sey atimes you go fit see di menstration dis dey anoda time you o fit see di date change again atimes self you fit no see am den di pesin fit e go de discover pimples plenty for e face and di pimples de no dey gree go den di pesin again fit e go dey notices sey di bodi dey hot any how and na so e go dey hot every time den again e go dey hard di pesin to sleep to sleep atimes di sleep self no go even gree come or you fit no sleep well den di pesin again e fit easy for di pesin to dey add weigth or loose weight den di pesin go dey notice mood mood dey change anyhow maybe na now e fit dey happy di next minute di mood don change e o kon dey sad no dey happy again na those homonal homonal imbalance dey cause am di tin fit happen because of different reasons like stress bad food, sickness, or even normal bodi change. like menopause to balance am to balance dis homon, pesin fit need beta food excersise mek di pesin dey rest well or sometimes mek dis tin wey doctor go priscribe for am mek e mek sure sey e dey tek am e go help am

I wan talk about how we fit use Identify fracture and types of fracture wey we get. Bone fracture na when bone break or crack because of accident or you fall or you hit you you hot strong ting we get diffren types of fracture number one na close fracture or simple fracture this one na when bone break but e no tear skin that kind one dem dey call am closed fracture then we get open fracture or compound fracture; this one na when bone break and e tear enter skin so bone fit even dey show outside. This one dey dangerous because infection infe infection fit enter Then we get green stick fracture; this one na when bone bend and crack but e no break finish Then we get cominu cominited fracture this one na when bone scatter into many pieces fit happen for strong accident or heavy fall We come get spiral fracture that one na when bone twist and break like rope e fit happen if leg or hand twist too much E get transverse fracture; this one na when bone break straight across like one line e fit happen if pesin fall with heavy force na him fit cause that one. If bone break make pesin no move too much and make e go hospital quick quick.

i wan talk about immune system support Immune system na the defense wey dey protect your body from sickness, infection and disease If e strong e go help you fight bacteria, virus and other bad things wey fit make you sick e dey if e dey weak you go dey fall sick quick How you fit support your immune system make you dey chop better food eat plenty fruit and vegetable like orange, mango, carrot and spinach na that’s like the ugwu or green leaf. Dey try eat food wey get vitamin c e go help boost your immune system eat protein like beans fish egg and chicken to help your body heal. Dey drink plenty water make you drink at least 8 cups of water everyday go help flush bad things comot for your body Then dey sleep well try to dey sleep atleast seven to eight hours every night then dey try dey do exercise small small no just sidown one place every day dey try move around dey waka maybe small from one place to another or dey dance all those one na part of exercise make you come dey reduce stress try dey relax do things wey make you happy and no worry too much if you do all this things your body go dey ready to fight sickness well well .Thank you

make we talk about Immunisation Immunisation na when person take injection or medicine wey go help him body fight diseases before even the disease come e dey protect people from serious sickness like measles polio tetanus and malaria. How immunisation dey work when they give you vaccine e go teach your body how to fight the disease If the real sickness comes later your body go Sabi how to fight am fast The third one na like say you go give your immune system training before the real fight start. Types of immunisation wey we get. We get childhood immunization and this one na small pikin dey take am na vaccine like polio or measles. Then we get adult immunisation this one na big people fit take the vaccine like tetanus or COVID 19 we get travel immunisation if person wan travel go another country e fit need vaccine to protect am from disease wey dey that place Some common vaccine wey people dey take na one of them na BCG this one go help you prevent tuberculosis then we get polio vaccine this one dey prevent polio we get measels vaccine this one dey stop measels we get tetanus vaccine this one e go stop infection from dirty wounds so immunisation dey very important for our body because e go help us fight any disease wey wan come for our body. Thank you

Make we talk about de importance of an ten atal care. An ten atal care na de care wey pregnant woman de get before she born pikin. E dey very important becos e help make sure sey dos mama and baby dey healthy. How an ten atal care dey important? Number one, e go help you check mama and baby health. Doctor or nurse go check weda ma dey healthy and weda baby dey grow well. Dem go measure, blood pressure, sugar level and weight, make sure sey everytin dey normal. E go help prevent complications, check baby position and growth, help plan for safe delivery, teach mama how to care for herself and her baby. How many times woman suppose go for an ten atal? According to WHO, dem advice sey woman suppose go at least eight times before she born. First, first visit suppose happen once she know sey she don get belle. Den, after, after dat, she go dey go every month or as Doctor tell am to come. Thank you.

Make we talk about the importance of clean water access. Clean water dey very important for life. If person no get clean water e fit make dem sick because dirty water dey carry disease like cholera and typhoid e still dey important for cooking washing and to keep body clean no go get infection. If community get clean water e go help them leave better life, children go fit go school instead of waka far to find water and hospital go dey clean to take care of sick people na why e good make government and people work together to make sure say everybody gets clean water for their area. To find clean water we fit use different ways. Number one for there na borehole or well if we dig bore well or well wey deep e fit give clean water but we go need make sure sey e no near dirty place like soak away. Then we get water treatment if you get river or stream we fit boil the water use filter or put small chlorine to kill the germs before we drink am then we get water purifications system some people fit use special water purifier to remove dirty and germs before dem drink am. So e good make we check water well before we drink am because dirty water fit make person sick

Importance of exclusive breastfeeding Exclusive breastfeeding na when mama go give her pikin only breast milk for the first six months no water no pap no baby formula nothing at all e get plenty benefit for both mama and for pikin why e why exclusive breastfeeding dey important number one e go help pikin grow well well breast milk get all the correct nutrients wey baby need to grow strong and healthy Number two e go boost pikin immune system e help pikin fight infection like diarrhea cough and malaria malaria because breast milk get anti bodies wey dey protect pikin. Number three e get easy e easy to digest baby no go get belle whahala like constipation or bloating e go prevent malnutrition. Breast milk get all the correct food wey go make pikin no suffer malnutrition or kwashiorkor. E go help reduce risk of mama sickness. Mama wey dey do exclusive breastfeeding fit reduce her chance of getting breast cancer, ovarian cancer and high blood pressure. Na why e good make every mama try give her pikin only breast milk for the first six months before dem introduce other food join to the pikin

make we talk about the importance of self care. self na dey way wey person take look after himself both for body for mind an for him soul e dey very important because if you no take care of yourself e go hard to take care of other people or do things well for life. make we talk about body mata if you no chop well, sleep well or make you dey do exercise small small your body go dey weak an e fit bring sickess. so self care means sey you go rest when you need am e go chop beta food an do things wey go make your body dey strong the make we talk about mind mata stress fit make person brain tire. an e fit make person e fit make wahala plenty for person. if e dey take small time relax, do things wey make you happy an comot from bad energy your mind go dey fresh. make we talk about heart attack. this one na self care if you sabi set boundry know wen to talk low an no dey around people wey dey give you an make you dey around people wey dey give you peace. no be every wahala we go dey carry for head. dey try remove your mind from wetin go dey worry you at times. if person no take care of himself, him fit lead to stress, sickness or even wahala for life but if you fit dey put yourself first sometimes you go dey more happy strong an fit help others well so self care no be selfish thing, na beta thing e be

we wan talk about the importance of walking. walking get plenty importance for body an for life. e no just be sey person dey waka go somewhere e still help body well well one of the important be sey e good for body. when person dey waka e dey help blood flow well make body strong and e fit even help person lose weight. no 2 e dey help for heart waka dey make heart strong e fit reduce chance of high blood pressure an heart wahala e dey clear head. if person dey think too much or him brain dey hot, small waka fit help cool him mind down e dey make person get power. if person waka steady, e go get more energy an no go quick tire. e go make person live long. people wey dey waka steady fit live longer they fit live longer because, e dey help body stay strong. no be everytime person go just sidon one place e no dey do anything. even if na small waka e go still help wella an e go make you alway dey fit everytime you dey strong kakaraka so waka about to the waka around, e dey help well well

Make we talk about infertility treatment. Infertility treatment na way wey be sey doctor dey take help man and woman wey wan born pikin but e no gree happen. E get different ways wey dem fit take help depending on wetin cause de wahala. Number one, medicine. If woman no dey ovulate well or man sperm no strong, doctor fit give medicine wey go help correct de problem. Number two, hormone treatment. If body, if body hormone no balance, doctor fit give injection or drugs wey go help correct am. Number tri, surgery. If sometin block woman fallopian tube or man get problem for e private part, dem, dem fit do small operation to clear am. Number four IVF. Dat one wey dey dey call In-Vitro-Fertilisation. Dis one na when dem collect egg from woman mix am with sperm for lab, den pit am back for her womb to make am grow. Number five, lifestyle change. Sometimes, if pesin stop smoking, kon reduce alcohol, chop beta food and make e dey exercise well, e fit help am get belle. If man and woman don try for long time, and e no work, make dem go meet doctor wey sabi so dat, so, so dem go know wetin go fit help dem. Thank you.

Make we talk about in home nursing. In home nursing na when nurse go come take care of person for house instead of hospital E good for people wey sick or dem dey old or dem need special care but no wan Stay for hospital Things wey in home nurse dey do. Number one dem dey give medicine; nurse go make sure say person take correct medicine sugar level and other health matter then Number three dem go help with wound dem dey help with wound care if person get wound or operation mark dem go help clean am and make e heal well and fast then Number four dem dey assist with bathing and dressing the sick person; if person no fit bath or wear clothe by himself himself nurse go help am then Number five dem dey teach family; family member how to take care take care for the sick person. Nurse fit teach family wetin dem go do to help the sick person. E good because e make person dey feel comfortable for house and e go reduce stress of going to hospital every time.

Make we talk about introduction of complementary feeding Complementary feeding na when pikin don reach about six months and hin need to begin chop food join breast milk because him body needs more nutrient to grow well. Breast milk no go dey dey enough again for am. So na why mama go start to dey give am soft food like pap which dey dey call akamu or sma or mashed potatoes beans or soft fruits like banana. How to start complementary feeding Number one na small small; start with small quantity make pikin body get dry used to am first Number two soft food; the food must soft well well so e go easy to swallow for the pikin then one food at a time, make you try one new food at a time make you try one new food at a time so if he no go well with the pikin you go Sabi change to another one. Cleanliness; make sure say everything wey you use feed am dey clean well to make so that you go avoid sickness then continue breastfeeding no stop breast milk immediately na to just add food join but still continue dey give the pikin breast milk and if pikin no gree chop no force am just trying another type or change the food small na patience na him you need

Make we talk about isolation procedure Isolation procedure mean how person go take separate something or person from others so that to prevent danger or contamination. E fit apply for different places like hospital electrical work or even when you dry handle dangerous materials for hospital, isolation procedure mean Number one Identify the sick person; check who get infectious disease Two use protective gear wear gloves, mask gown and sometimes face shield. Three, separate the person; put them for special room wey air no spread infection limit visitors make only people like doctors or nurse or family members alone, make e be say na only dem fit visit then Five wash your hand well; always clean your hand before and after touching the sick person. Then for electrical work isolation procedure mean One turn off power; switch off electricity electricity from main source Two do the work safely fix or check wetin need repair Three test of power dey off; use tester to make sure say light no dey thank you

Mek we talk about lactation issue lactation, lactation problem na wen woman gets wahala to produce breast milk for her pikin e fit happen for different reasons an e fit mek baby no get enough milk to suck some of doz comon problem be Number one low milk supply sometimes breast no dey produce enough milk e fit be seh de baby no dey suck well de mama no dey drink enough water or she dey too stress herself Number two wen breast full too much wit milk e go hard pain an fit mek pikin no fit chop well rat or sore nipples if baby no dey latch well e fit wound the nipple an e go pain wen de mama dey breast feed de pikin Blocked milk duct If one side of de breast no dey release milk well e go swell and e go dey painful to help mama To help mama fit try mek mek de baby dey latch well for breast or mek she dey drink plenty water and chop beta food or dey massage de breast small small see doctor if de wahala no gree stop

Low carb diet Low carb diet na way wey person go reduce de amount of carbohydrates wey him dey chop like rice bread yam and sugar the idea be say if you chop less carb your body go begin loose fats as well well instead of sugar wey fit help you loose weight and control blood sugar. how low carb diet dey work when you reduce carb your body go enter one state wey dem dey call ketosis wey mean say e go dey burn fat for energy instead of glucose that is sugar Two e fit help people wey get diabetes because e fit reduce blood sugar level Three e fit help person loose weight faster because body go burn stored fat Food wey you fit chop One plenty protein like egg fish chicken and meat Two good fat like avocado coconut oil and olive oil Three vegetables like spinach, cabbage, cucumber and okro Food wey you go avoid na One white rice bread yam and garri Two soft drinks an sugary food Three pasta, noodles and snacks wey get too much sugar. Mek you make sure seh you talk to your doctor before you start dis low carb diet especially if you get healt condition

Mek we talk about malaria eradication Malaria eradication na how we go fit wipe malaria comot for de world so e no go dey e no go dey affect people again. Malaria na disease wey mosquito dey carry an e dey mek people sick well well especially for Africa an some oda hot places. To comot malaria we get We gast do dis tings number one kill mosquitos we go use insecticides kill de mosquito wey dey spread the disease e fit spray inside house and around the environment Number two mek we dey use mosquito net sleep unda mosquito net wey dem treat wit medicine e go help stop mosquito from biting people. den mek you get clean environments Mek we no allow dirty wata gada around becos na die mosquito dey lay dia eggs e go clean our gutter clear de bushes wey dey around awa house an cover wata properly den de next one give medicine; people wey don get malaria go need tek correct medicine wey go kill the malaria parasite fit inside dia body if everybody work togeda do all dis tingz e go possible seh one day malaria go comot for de world

Mek we talk about managing menstrual healt an hygiene. Managing menstrual healt an hygiene mean say mek woman sabi how to take care of hersef well wen her period show hia na some beta ways to do am Number one mek you use clean sanitary products you use pad tampon or menstrual cup make sure say e clean before you use am Two change pad or tampon every four to six hours make infection no catch you Wash well anytime you change pad wash your private area with clean water and mild soap Three dispose used pad or tampon well no trow am away for toilet e fit block am wrap am inside paper or nylon before you put am for dustbin Four eat beta food wey get iron like beans vegetables an fish make you no weak drink plenty water to help reduce cramps and bloating Five track your period try make your period try try mark your period date every Mont so you go Sabi when e go show again. Menstrual healt na important tin an if person follow all dis tips e go mek period time no stress the person

Mek we talk about maternal mental healt. Maternal mental healt na how woman mind dey afta she don born pikin or evun wen she still carry belle e mean say how she dey feel for inside weda she dey happy she dey sad or e be like say wahala full her head some women fit get baby glues wey be say dem go dey cry anyhow dey vex or dey tired for small small tins but e no dey last but if e too strong e fit turn to postpartum depression serious sadness wey fit mek woman no wan tek care of hersef or pikin some woman fit evun dey hear voice or see tins wey no dey dia dem call dat one postpartum psychosis an e need quick treatment e good mek family an friends support new mama help am rest an encourage her talk if e dey feel anyhow if e bad mek she see doctor wey fit help her. Maternal mental healt dey important becoz of Mama no dey okay e fit affect how she go tek care of her pikin

Mek we talk about meal prepping meal prepping na wen you go plan an arrange your food for future chop e mean say you go cook food in bulk dat is e plenty share am for container then keep am for fridge or freezer so dat e go dey easy for you to chop later e get different ways wey person fit do meal prep one of dem na full meal prepping you go cook everyting complete put for your container so dat wen you ready to chop na just to warm am anoda one na ingredient prepping you go just cut wash or parboil your food items like meat vegetables an rice so dat wen you wan cook am e no go stress you again we get batch cooking you fit cook big portion of one kind food like stew soup or beans then share am for different containers so dat wen you wan eat na to just fetch warm am eat why people dey like mel prep number one e dey save time no be everyday you go dey stress to cook number two e dey safe money e go help you avoid unnecessary spending for outside food number three e go help you chop beta food you fit plan heaty food wey go help your body if you wan start just pick one day for week plan wetin you wan chop buy your ingredients den cook an package am well tank you

I wan talk about meditation, meditation na de way wey person go si down or relax clear him mind an focus himself to get peace for body an spirit e fit be say you go close eye breath well or even talk some kind words for inside your mind e go help person calm down remove stress an mek de brain fresh some people dey use am pray some dey use am just balance dia mind no be by force wahala na just make you dey present an feel okay for your body an soul e get different style of meditation number one na breath meditation you go just dey focus on how de breath tek in air slow an comot am gently e go help clear your head we get mindfulness meditation you go just dey aware of wetin dey happen for now no dey tink about past or future just de present then we get prayer meditation some people dey use prayer or scripture meditate e dey help them feel close to God meditation gets plenty benefit benefit e fit help remove stress stop over tinking make body strong an help person sleep well an even make person get beta connection wit him spirit anybody fit do am e no need special power or wahala just mek you mek you agree give your self small time to balance your mind an body

I want mek we talk about menoragia menoragia na Wen women dey see heavy or too much blood during her period e mean say de menstration dey last pass normal days or de blood plenty well well like say e no wan stop wetin fit cause dis kind tin number one na hormone wahala if de hormone no balance e fit mek dem period heavy number two na fibroid na small growth wey fit dey Inside woman belle wey fit mek blood plenty number three na infection if person get infection for womb e fit cause heavy bleeding number four na blood no dey clot well if blood no fit gum well e go dey flow plenty number five na miscarriage if person get miscarriage wey she no know e fit look like heavy period signs say person get menoragia number one if pad or tampon dey soak finish every one or two hours two if period dey last more than seven days three if blood com out big clot wetin person fit do mek she go see doctor mek dem check wetin cause am doctor fit give de person medicine wey go help stop de heavy flow

i want mek wi tok about mental health mental health na big mata wey concern how pesin mind bodi an feeling tek dey wok e no bi onli wen pesin don craze or begin misbehave but na how wel pesin fit handle life problem stress an emotions why mwntal health dey important if pesin mental health dey strong e go fit think wel an mek beta decisions two go fit manage stress an waha an wahala fo life three e go fit relate wit famili an friends wel four do wok e go fit do wok or skul tins witout wahala etin fit cause mental health wahala one na too much stress or wahala for life two fit bi cauz of famili problem or heartbreak three fit bi bicuz of siknes or accident our wen pesin use too much alchol or drugs e fit cuz mental problem how pesin fit tek care of mental health numba one mek e tok to pesin wey fit help am mek e try rest wel an sleep beta sleep three mek e dey try chop beta food four mek em dey exercise regularli five mek e find beta way to relax mental health no bi somtin wey pesin suppose ignore e good mek evribodi tek care of thier mind e same way wi de tek care of awa bodi

make we talk about mindfulness mindfulness nah per son deh focus well well or wetin dey happen for now now no be to worry about past or future e mean say you go use your mind sabi wetin you dey do wetin you dey fear and wetin dey happen aroound you with out keeep judge am or will vex for am how mindfulness dey take work number one e go make you focus well well e mean say you go put all your at ten tion for wetin you dey do weather nah to chop waka or even just breath two no let your mind waka anyhow many times our mind go dey jump from one thing to another but mindfulness go help you calm down and focus three observe without judging it no be to dey blame yourself or dey think say you no good just notice wetin dey appen and accept am as e be four take deep breath one way wey e dey work nah to dey take deep breath and feel as air dey enter and commot for your bodey e go help you relax some benefit of mindfulness number one e go help reduce stress two e go help reduce e go help you enjoy life three e go help you control your emotions four e go help you focus then simple ways to pra practice mindfulness when you dey chop no rush try taste and enjoy the food two when you dey waka feel how your leg dey touch ground three when you feel vex or worried take deep breath and notice wetin dey happen inside your body mindfulness no hard nah just to take nah just to dey pay at ten tion and accept things as dem be if you practice am small small everyday e go help you enjoy life more

make we talk about misconception about cold weather and illness plenty people dey thing say nah cold weather dey make person sick but no be true like that nah virus like fliud and colour cold dey course sickness no be just because say weather cold wetin deh happen be say for cold weather people deh stay inside house small close to each other and nah so sickness go spread well well plus cold fit make body weak small but e no mean say nah him curse the sickness e get some reasons one of the reasons be say body dey weak small cold fit make body immune system no strong like before so if virus enter e go fit affect person quick two air dey air dey dry harmatan or cold fit make nose and throat dry and that one fit make am fit make am for virus to enter body so no be say nah de cold deh course sickness nah because how people deh behave when e deh cold so to avoid sickness try deh wash your hand well use sanitizer cover mouth when you cough and if you don sick try rest make you no go spread am give another person

make we talk aboout national health insurance national health insurance nah government way weh them take deh help people pay for hospital bill e mean say person sick e no go need find plenty money before e go see doctor or collect medicine how e take deh work number one people go deh pay small small small small money every time either from their salary or by contribution if them sick them fit go hospital weh join the insurance and collect treatment for small money or even free e help make sure say even poor people fit see doctor without wahala why e deh good number one e go reduce stress if person sick e no go need run up and down to find big money number two e go e make health care chip instead of to pay everything once person go just deh contribute small samall number three e deh improve health care if many people deh use the insurance government go try improve hospital and health system if government and people manage am well e fit help plenty people enjoy better health care without too much wahala

make we talk about nurses nurse nah person weh deh take care of sick people for hospital clinic or anywhere them dey treat sick people e fit be man or woman but most times nah women full there nah women nah in deh do nurse pass wetin nurses deh do number one them deh give medicine if doctor prescribe medicine nah nurse go make sure say patient take am the correct way two them deh clean wound if person get injury or or wound nah nurse go wash am put medicine and cover am well three them deh check vital signs them deh check blood pressure temperature heart beat and how person deh breath four them deh help doctors any test on treatment wey doctor want do nurse go follow assist we get different types of nurses number one nah community nurse nah them deh waka go villages or towns to help people wey no fit go hospital number two we have surgical nurse nah them deh help for operation room when doctor dey do surgery number three we get pedia pediatric nurse nah them deh take care of pikin weh deh sick number four we get mid-wife nurse nah them deh help women wey want born pikin nurse nah one of the most important work for anywhere wey people deh because them deh help people feel better and stay healthy

make we talk about nutrition during pregnancy nutrition for pregnant woman nah very important thing because e go help mama and pikin deh strong if woman chop better food e go make pikin grow well for belle and help mama get power wetin pregnant woman suppose deh chop number one nah balance diet make e make she make sure say she deh chop food weh get protein carbohydrate fat vitamins and minerals two make she deh eat plenty fruits and vegetables this one nah this ones get vitamins and vibre weh go help diagestion and give body stong blood then we get iron rich food things like liver spinach and beans go help prevent blood shortage then plenty water make she deh take water plenty and enough water go help body flush waste and prevent constipation then make she deh take folid acid this one deh inside food like beans spinach and oranges e go help pikin brain and spinal cord develop well as a pregnant woman make you avoid to eat raw or half done meat or fish go fit carry disease weh go affect the pikin no eat too much sugary food e fit cause too much weight gain and diabetes make sure say you deh see doctor or nurse for checkup and follow wetin them advise you nah better food go make your pikin strong and healthy

make we talk about nutritinal risk nutritional risk nah wahala weh fit happen if person no chop correct food especially for pregnant woman pikin or people wey no well if body no get enough nutrient e fit cause sickness or make person body dey weak wetin fit cause nutritional risk one nah poor diet if person no chop balanced food body no go get enough vitamins and minerals two nah poverty if money no deh to buy food e fit cause malnutrition three nah sickness some sickness fit make person no fit chop well or make body no absorb nutrient four nah pregnancy and breast feeding pregnant woman and new mama needs extra nutrient if them no get am e fit affect them and pikin five old age some old people no deh get appetite or fit chop well so them fit lack important nutrient for body wetin fit happen if person get nutritional risk one nah weakness and tiredness they fit just dey deh tired no be say they do work or they do anything and their body go just the deh weak two nah poor growth for pikin pikin go just deh when e suppose grow e go come deh as if the pikin no deh grow well three nah complication for pregnant woman e fit come cause some kind issue or matter for pregnant woman four nah blood shortage e fit come make person dey lack blood

Make we talk about outbreak preparedness. This one mean say how person community or government fit ready before disease wey fit spread fast begin affect plenty people. E involve planning, training and getting materials wey go help stop the disease before e spread go far. Number one, make we know wetin fit cause the outbreak. Some common disease wey fit cause wahala include, virus like Ebola, laser fever, or covid-nineteen. Then, bacteria like cholera or tuberculosis, or parasite like malaria. Another one na fungi like skin infectious, infections. E good make we sabi how all dis sickness take spread, whether na through air, water or contact or contact with infected person. So make we train, make we do training and simulation exercise. No be only to get plan, you go need train health workers community leaders and emergency response teams. Simulation exercise go help test whether plan dey work well, na like when soldiers dey do drill before real work come. Three, you go, you go give community awareness and hygiene, hygiene promotion. Prevention better pass cure. If person sabi wetin to do, disease no go spread fast. Then, make we do, e go good make we do research and vaccine development. Scientists go need work on vaccines and medicine to help fight disease wey fit cause outbreak. Research go help make sure say next time outbreak happen, we go fit stop am quick.

Make we talk about Ovarian Cancer. Ovarian Cancer na one bad disease wey dem dey call cancer. E go start to grow for woman belle inside wey dem dey keep egg, that is, ovary. E fit start small but e fit spread go other parts of di body if dem no catch am quick. Wetin dey cause am? Nobody sabi di exact tin wey dey cause ovarian cancer, but some tins fit make pesin get am, like one, if e dey your family. Maybe your mama or sister don get am before. Two, if you don old. Three, if you never born before. Four, if you get some kain hormone problem. Signs wey fit show say pesin get am: belle go dey swell or pain you well well. You go dey feel like say you don chop food even if you never chop. You fit dey go toilet go piss or shit plenty times. Four, your body go dey go dey weak and you fit dey lose weight. Treatment wey fit help: Number one na operation to comot di bad part. Number two, medicine wey go kill di cancer, dat is, chemotherapy. Number three, some other special treatments if di cancer don waka go other places for di body. If dem catch, catch am early, e go easy to treat; but if e don spread, e go hard. So, if woman see say her body no normal, e good make she go hospital sharp sharp.

Make we talk about how to overcome latching problem. If pikin dey get wahala to sabi suck breast well dat is latch. Mama fit try dis ways to help am: Numba one, Make she find correct position. Make sure sey you hold pikin well. Make sure sey you hold pikin well. you fit try difren style like cradul hold, football hold, or make pikin lie for your chest. Two, put breast for pikin mouth well. No be only nipul pikin go hold. E need some part of de dark area, areola too. But nipul near, put nipul near e mouth make e open well before e catch am. Three, check if e dey suck well, if e dey pain you or you dey hear chick, clicking sound, e fit mean sey e never latch well, gently remove am and try am again. Express milk small before pikin begin suck. You fit press milk out, make e small am and e go wan chop. No force am. If pikin dey vex or cry, calm am first before you try am again. Six, find help. If wahala too much make you see nurse or breastfeeding counsellor wey go fit help you. If pikin fit latch well, e go chop well, e go grow strong and breastfeeding no go stress you.

Make we talk about ovulation tracking. Ovulation tracking na way wey woman fit take know de time wey her body ready to carry bele. E get difren ways wey pesin fit take track am. One of the ways na menstrual cycle counting: Ovulation dey happen for midul of de circle. If your cycle na twenty-eight days, e go be around day fourteen and if na thirty days cycle you get, e fit be around day fifteen. De second one na body temperature checking: Every morning before you comot for bed you go check your body temperature, when e rise small e mean sey ovulation don happen. De third one na cervical mucus checking: De type of discharge wey comot for woman body dey, dey charge when e be like raw white egg, e mean say ovulation don near. Four, ovulation test kit. Dis one be small stick wey you go fit pee ontop, e go tell you if ovulation don near. If woman wan carry bele, na dis time she get high chance. If she no wan carry bele, she go fit use de information take protect herself.

make we talk about panic around disease. If pipul hear sey disease dey spread, fear fit catch dem well well e fit be sey dem no sabi how e take start, how e take spread or how dem fit take protect dem selves Fear go make some pipul begin spread false stori wey fit make matter worst. Some fit even dey run comot from dia place dey go buy plenti medicine wey no go help or dey do tins wey fit even spread de disease more. If panic don enter, e go get plenti wahala, pipul, pipul fit begin dey run from dia village or town go anoda place and by mistake go spread de disease follow bodi go give anoda set of pipul. Some fit even go rush drink tins wey fit harm dem. Odas fit begin avoid pesin wey dey sick even when you need help becos dem dey fear sey dem go catch am, de disease go catch dem too. Government and doctors fit talk, fit talk wetin pipul go do to protect dem selves like sey make dem wash dia hand well, use mask or even stay for house. But if pipul no trust wetin government talk, dem fit no gree follow de rules and disease go spread more. Na why e good make everybodi keep calm, lis ten to correct information and do wetin go help stop de disease make e no spread.

Make we talk about PCOS, that is, Polycys, Polycystic Ovarian Syndrome, na one condition wey dey affect women hormone balance.. E fit make woman no see her period well or e go too dey heavy, e fit also make woman get plenty small small cysts, that is, water bubble for inside her ovaries and e fit cause wahala for belle matter, that is, fertility problem. Wetin dey cause am? Wetin dey cause na e dey happen becos hormone wey suppose balance for woman body no dey work well. Insulin and androgens, that is, main organ wey fit, e fit too plenty wey go make body misbehave. Symptoms wey fit show; plenty pimples go dey for face, menstrual period no, no dey regular or e dey miss. Tri, hair go dey grow for place wey e no suppose like for face, chest or for back. Four, hair for head fit dey fall. Five, wahala for belle matter, that is, fertility problem. How dem take dey manage am? Exercise and beta food fit help control weight and insulin level. Some pipul go use birth control, control pills, to help regulate their period. Doctor fit give medicine wey go help balance de hormone. PCOS no get one cure but if pesin manage am well, e go fit reduce symptoms and wahala wey e dey cause Tank you1